Kuni budunna hayyote uudunnichi su'mi maati? Konne uudunnicho marichira horoonsi'nani? Konne uudunnicho wo'ma woyite horoonsirannohu ayeeti? Konne mayini loonsanni?

tini daganna maate hiitee dagaati ?,uddidhino uddano su'mi maati ?,anga amddinorichi maati?,umo loosidhinohu hiittooho?

Konni lamunku sicci badooshshensa su'mansa kuli. Sicco mayi yannara horoonsi'nanni? Kuni sicco dirisanni noohu ayeeti? Ledosi uurrite noo mannooti ayeeoti?

Kuni mininna biirote uduunnichi maati? Danasi hiittooho? Mayinni loonsoonniho? Horosino maati? Hiikkiicho horoonsi'nanni?

Tenne odoote misile giddo afantanno gashshaano su'ma lame kuli. Kowiicho sirba hiittoo daniha sirbinayi hee'noonni? Hiitte gobba sirbati?

Tenne laalote su'mi maati horoseno maati hiikkicho afantanno wo'ma wote hiikko qarqarira roore anga leeltanno

Loosoho yaa maayyaate? konne looso loosanni noohu sidaamunnihu qaru peresidaantichi su'mi ayeeti? uddirino uddano su'mino maati? maa assanni no?

Isie turiizimete horo maati? Tenne baattote ofollo gade hiittote? kuni hiikko afamanno foonchooti? Mulesi afantanno muro su'ma lame kuli?

Konni maxaafu su'mi maati? Konni maxaafi misile aanna leellano manni kiiro me''ete? Kuni maxxaafi me''e maxaafaati?

Tini giwirinnu muro su'mi maati? horosi maati? Mayannara kaayiinsonniho? Danasi hiittoho? isira albaa higge afantanno muro su'mi maati?

Konni babbaxino dani uduunnichi su'mi maati? horosino maati? Maayiinni loonsanni? roore anga konne horoonsirannohu meyaatenso labbaaho?

Konni afamino gashshaanchi su'mi ayeeti? loosisi qeechino maati? hiikko ilamino? ofolle no dsrgi mamaati? danisi hiittoho? uddirino uddunni su'mi maati?

sumuda yaa mayyaate? konni sumudi su'mi maati? iimasi xaanfoonni fidale maayitannote?

konni hodhishshu dananna su'masi kuli kuni hodhishshi me'e lekka afirino? konne hodhishsha wo'ma woyiite maa hodhisi'nanni?

Tenne godo'le su'mi maati tenne godo'le goddo'litanni noori uddidhino uduunni dani hiittoho tini godo'le godo'lantanni noohu hiikko qarqariraati tenne godo'le mageeshshi manni godo'lanno

Konni daddalu dadda'lanni darga garafidhanni nooti meyatenso labbaaho? Uddanote dani hiittooho? Ise uddudhino uddano dani hiittooho? Kilaho amaxxitinohu su'mi maati?

Kuni qansichi seensilleho goowaho wodhino uduunnichi su'mi maati? maayiinni loonsoonniho? aanaho wodhino udaano dani hiittooho? isi dani hiittooho?

Tini hayyonna budu giddo su'masi maati yinanni uduunnichooti? Konne loonsoonnihu maati? Horosino maahooti? Iso aanaanni worroonnihu worosiinni leellannohu su'mi maati?

Kuni biinfilleho horonsi'noonni uduunnichi su'mi hiittooho? danasi hiittooho? marichinni loonsooyiiho? uulla kadhinoonnihu su'mi maati? isira iimaho worroonnihu su'mi maati?

Tini hiittoo faaashine uddanooti? Uddanote su'mi maati? Konni sirbaanchi su'mi ayeeti? Teessosi hiikkooti? Danasi hiittooho?

Konni qooxeessira afantanno muro woshshi. ko qooxeessira tenne doogo marichira horoonsi'nanni? qooxeessu yaa mayyaate?

Konne hodhishshu su'mi maati? Horosino maati? Kuni hodhishshi? Aana buuroonni qalame hiittoote? Konni hodhishshi giddosi mageyi manna hogowa chaalanno.

Tenne seesu qiwaate su'mi maati? Tenne qiwaate horonisirannihu roore aniga ayet? Maaho horoni'nani? Tenne qiwaate giddose amadino uduunich su'mi maati?

tenne owaante hiikko uyiinannni hee'noonni? annai noohu ayeeti ? uyiinanni hee'noonnihu ayeraati? uyiineenna intanni hee'noonni sagale su'mi maati? qaammanni hee'noonnihu su'mino maati?

Tini murote widiranso laalote widira higge gaamantannote? Su'misa maati? Horoseno maati? Hiikko afantanno?

tenne sagalete su'ma kuli? sagale marichira horonsi'nanni? tenne sagale maaho worre shiqinshoonni? tenne sagale roore yanna hiikko afi'nanni?

Tenne amma'note mini hoowe marichinni loonsoonniro mitto mittonkanni titirte kuli, isi amma'note mini mayii horo aanno? amma'note mine afamannohu hiittoo mannaati?

konne daddalo hiikko daddallanni konne daddaloho horonsi'noonni mittu mittunku su'ma kuli? konne daddaloho abbine worroonniri horoseno xawisi.

Kuni biirote uduunnichi su'mi maati? Konni uduunnichira buurroonni qalame dani hikkonneeti? Iimaseenni marichi afamanno? Tenne marichinni loonsanni?

Konne muuziiqu uduunni su'mmi titirte kuli konne muuziiqu uduunne mayira horonsi'nanni horonsi'nanni baseno hiikkiichoti / marichinni loonsionni uduunnichoti.

Kuni hayyonna budeho. Konni uduunnichu su'mi maati? Horosino maati? Mayinni loonsoonni uduunnichooti?

Kuni lekkate wodhinanni koatteeti woy chaammaho, konne chaamma loonsoonni uduunnichi goga ikkanna hattono wolu uduunnichi loonsoonni lekkate wodhinanni chaammaati.